Niraba n bɛ kom ni n bɛ ŋarim ni n bɛ kom maa ni ka tihi ʒɛ bi nyaanga ŋarima ayi n nyɛli ka niraba ata bɛ ŋarim yinga zuɣu ka niraba ayi bɛ ŋarim dinbala maa ni ka piɛɣu bɛ ŋarima maa puuni

Niraba n bɛ daani n kohari binyahari Boraadɛ nima naanzuu alibarisa zaham ka bi ʒi katawiya nim gbuni ka shab pa sarati ka shab mii bob bobsi

Niraba n ʒɛya la ka ʒɛ silmiingi tooni bihi n nyɛ bin ʒɛ silmiingi maa tooni ka dikpuni zuɣu bi sabi puuo gavina n zaŋ pa dikpuni maa zuɣu dikpuni maa zuɣu dundo shɛli biɛni ka bi peentili zaɣ sabinli

Loori nim mini ɛskavɛta nim n bɛ tandi boɣali ni ka ɛskavɛta maa toori tandi niŋdi loori nim maa puuni ɛskavɛta maa nyɛla zaɣ dozim ka loori nim maa mii nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi toori tankpaɣu ni bi yi boɣali maa ni

Niraba n ʒi konfirɛns ruum ka teebuli ʒɛ bi tooni ka labtop nim biɛni niraba maa puuni so n ʒɛ bood gbuni maa n wuhuriba ka bi zaa nina kpa o nI niŋdi binshaɣu maa

Niraba n laɣam ʒiya la ka bi ʒi kubɛ lan sani ka shaba mii chɛna loori n ʒɛ palli zuɣu ka so ʒi moto zuɣu ka moto nim zooi nimaani sanbood nim n ʒɛya la sanbood nim maa wobigi fulaaki biɛni mi ka ndc gba fulaaki bɛ nimaani

Doo mini o bia n ʒiya bi dirimi ka bindirigu maa tam teebuli zuɣu pileet piɛla ni ka bindirigu maa bɛ ka boro boro biɛni ka subihi mini diriti gba biɛni kopu nim biɛni ka gilaas nim biɛni ka teebuli maa nyɛ braawn ka bihi ayi gba biɛni

Niraba ayi n ʒiya ka yinga chɛri ŋunbala maa o gbubila baabirin mashin n chɛro ka bi ʒi duu puuni diɣi n yiliya la ka faan gba wora ka foto nim bɛ shitoɣu maa puuni

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoŋ ka binyahari bɛ di puuni ka gbubi piɛɣu ka binyahari bɛ di puuni laɣari n bɛ o nuuni la ka o lara ka yɛ neen vakaɣali

Bihi n laɣam ʒiya n diɛmda ka bia so nyaɣa luŋ ka ŋmɛra ka shab wora bihi maa shab ʒɛmi ka shab mii ʒiya ka gungoŋ maa mali kala nim balibu balibu

Loori ʒɛya ka loori nim saɣam saɣam ʒɛya mɔri n ʒɛya la ka shab bari moto nima niraba maa yɛla wɔri liiga nima ka za palli zuɣu tihi gba n ʒɛ bi nyaangi maa ka loori piɛlli gba kanna

Bipuɣunbili n ʒɛya la bipuɣungi maa yɛla neen buluu ka so jinjɛm reed ka teebuli ʒɛ o nyaanga ka binyahari tam teebuli maa zuɣudi ŋmanila kichin ni ka ladili nim mini kichin raag ʒɛya

Loori nim n niŋ asidɛnt ka ninsal nim ʒɛ di tooni ka shab pa saritika shab mii yɛ suyeeta nima shab nyɛla dabba ka shab nyɛ paɣaba ka tihi biɛni ka di niŋ ka saa n yɛn luna

Bindirigu n tam teebuli zuɣu la bindirigu ma boraadɛ bɛni ka gala dibata bɛni zaham bɛni ni naanzuwa manʒa gba bɛni ka di tam teebuli zuɣu ka teebuli maa bi zaŋ tani zaŋ pilli

Niraba n laɣam boɣali ni ka bi gbiri boɣali maa ni n bori salima shee niraba puuni shab pilila zipila ka shab mii bi pili zipila so n ʒɛ bi zuɣusaa n yɛ neen piɛla ka nyaɣa baaji

Nuraba n laɣam ʒɛya ka paɣa ʒɛ bi tooni ka pili paɣa zipiligu ka zaŋ tani kiroosi o maŋa ka sabi sabbu pa dizuɣu do so n ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik

Paɣaba n ʒi taha ka kom bɛ di puuni paɣaba maa shab gbubila baaji ka shab piri namda ka shab bi piri namda nima tia n ʒɛ bi toonila tia kuuni mini tia mahali ka zoli ʒɛ bi tooni

Kala nim namda balibu balibu n biɛni ŋɔ kala nim maa puuni ti mali kala ʒiɛ kala buluu kala dozim kala vakaɣali ka boduwa nim gba biɛni ka taapooli biɛni